Sarati n niŋ ka loori nim maa saɣam saɣam atakulɛta shɛli n garita ka di nyɛ rɛd ka bi zaŋ buluu kanopi n loli ka dabi shab ʒɛ nimaani ka loori nim yaɣara ka shɛli chɛna ka loori nim maa saɣam saɣam ka mauntins biɛni